ha sohuwan ha asati cadiidi de'iyo koyro tokketidaagee de'iyo koyro issoy badalaa lokkomaara meli badalaa go'etoosona.

Shunkuruutiyaa poqqada qayye manaagee tana ayba mal'es giidetii! Ha shunkkuruutiyaa poqqada qayye miido galassi mule poocamaydda ufayttaydda taani pe'agays. Ubba gallasan guuran guuran ha katta taani miyaaba keeni gidiyaakko tani dosays.

Toophphiyan bantta goshshaa bollan uuttaa tokkiya dumma dumma. deretettaa asayi de"oosona. Hegeetuppekka issoyi wolaytta biitta wolaytta biittan uuttayi namisaa saatiyan maanauw keehippe go"ettoosona.

Cora asay wolaytta wogaa maayuwa maayidi yeexxidinne duriiddi de'iyageeti beettoosona. Hegeetuppe attumaa asaa xeelliyo saatiyan tanakka eqqada dura dura gees. Eta durssa be'iyo saatiyan ta wozanay keehippe woppu gees, keehippe ufayssees.

Goshshaan baddalaa zeriddoogee mokkiidi dicciidi de'iyagee ha sohuwan beettees. Koyruwan baddaalaa zeranaassi koyiyaba keena gidikko biittay heezzaa zaarietidi goyetettees hegaappe guye baggan biittay liiqqaappe sinttan biittaa bollan baddaalaaay zeereti agees, hegaappe sinttan dicciigees.

La kawo gidiiddi asa giddon duge goshshaa wodhdhidi asaa goshshaappe murutida paapayaa ayfiya oyqqidi asa giddon beettiyogee ayba ashkketettee? Keehippe malaalees. Hagaa mala ashkketettaa awankka taani be'abeyikke, demmabeyikke, be'a erikke.

Issi yelaga na'ay maayuwaanne aayuwaa bolli xifaate hagazza immiya hega kanchche gidenan maayuwaa sinttara hemetide de'iyaagee beettees.

wollaytta biittaan wurssetta kawo gidida kawuwaa xoona misiliyaa oyqqida misiliyaa oyqqida erissoy ha sohuwaan beettees. ha erissuwaasi garssa baggaara kawuwaa xoona yaagiyaa xifateekka de'ees. ha xifaatiyaa giddon toophiyaa banddiraa malataykka de"ees.

Ha sohuwan duma dumma kushe hiilati woykko so miishshati beettoosoan. hegetuppe guyye baggara zo'o zambbiliyaa took ida issi maccassiya beetawus.

Bo'ay miido naa"u bitaneti issisan eqqidaageeti beettoosona. ha naatikka maayido maayuwa meray zo"onne karettanne adil"e mera. ha maayoykka eti wolaytta gidiyoogaa wolayttatettaa qonccissiyaga.

Qoodan daro luxancnchati bantta luxetta keettaa giddon de'iyaa maxaafa keettaa gelidi bantta era aassanawunne dichchanw maxaafa pilggidinne nababbidi beettoosona.

la luuxxetta keettay diyaagee ayba keehippe lo"ii! luxanchatti uttido oydeekka ubba ayba puulatidaagee hagee! ayba hegaa kanchee boollara duge xoomppidi de'iyaa korintteekka keehippe lo"ees. luxxanchatti ekki ekki nababiyoo maaxxafaayikka beetiyaagekka keehippe lo"ees.

tammanne naa''antta kifiliyaa luxiyaa luxanchchati wurssetta yunbersttiyaa geliyo paaciyya paacettide de'iyooge beettees. ha paacetiyaa asatuppe woykko luxanchchcatuppe giddoppe amarattidaageetupp woga qonccissiyaa maayuwa maayyi bookkona.

Goshshay toophiyaassi zokko meqqeta gididi maadiyaaba, Ha sohuwaan issi bitaane naa''u boorata waaxxidi goyiidi beettees. Ha bitaane goyyidi de'iyo booratuppe issoy zo'o issoy bootta.

haakka taani ha asati cadiidi de'iyo koyro tokketidaagee de'iyo koyro go'iya gididi asaassi yayays.

dumma dumma mitaa qommoti ha sohuwan beetoosona.ha mitaa qommotuppe issoy manguwa. manguwa asaa naati diccidinne gitayidi ayfidogaappe guye bagan bantassi bayizidi miishaa ekkanawu woykko sooni maanawu go'etoosona.

eraa oosuwan bessooso yaagiya wolaytta soodo yuniversitiya suntaa oyqida, xifatee ha sohuwan beettees. ha xifattiyappe ushacha bagaara hashu wolaytta soodo yuniversitiya saro yeeta yaagiya xifatee dees.

wolayttattuwaa luxiyoo maxaafaa oyddantta kifiliyaa yaagiyaa xifatiyaa oyqqidage ha sohan beettes ha maxaafaassi a gatee woysakko qonccissiyaa xifateekka de'es ha maxxaafaassi ishatamu bira a gatee gidiyoogee beettes.

Ha sohuwan amaarattuwaa doonaa doyioo qaaladan yaagiyaa xifatee de'es hegaa kanchche didenna usuppeuntta kifiliyaa luxanchchatu maxaafaa yagiyaa xifateekka beettes hegaa giigissidaageetu sunttaykka hagan de'ees.

Ingglizatuwaa Itoophiyaassi yaagiyaa maxaafay ha sohuwan beettees. ha maxafaykka koyro kifiliyaa luxanchchatuuga. oyddu luxanchchati timirtte keettaa biide de'iyaageeti ha sohuwan beettoosona. hegadankka etappe xade abggara ABCD yaagiyaa xifaate de'ees.

timaatimee ditaagee laa aybba lo'i? ekkanaassikka keehippe lo'ees. taani timaatimmiya keehippe dosayss. ubba gala miyaakokka saletikke.

Issi caamma qucciyanne sikkiyaa na'aay ba mattan caamma qucciyoo buqquratta shishshidi issi keettawa caamma sikkidi beettes. Appe guye baggara issi tamaare na'iyaa wogga ogiyaara dugetta bayidda beetawussu.

uttidi haa xeeliya cora asati ha sohuwan beetoosona. hageeti ubaykka maayido maayoyi eti issi amanuwa kaaliya asa gidiyoga besees. sinta bagaara de'iyageti awatettan asaa kaalettiyaageta.

Tophphiyaan goshshay dumma dumma go"aa immes hegettuppekka koyiroy namissappe attana malla maades na"anttoy qasi bayziddi miishsha demamawu maaddes, ha sohuwaan beettiyayage xaatta santta santta asay kattiddi mees.

Qoodan cora asay bantta ammanuwa wogaadan uttidi yexxiiddi de"iyageeti beettoosona. Eti uttido sohuwappe bolla baggaara toophphiya banddirayi micetti wottidaageekka beettes. Ha uttida boottaa kutaa maayi uttis.

Dumma dumma bayzziyobati ha sohuwan beettoosona. Hegeetuppekka xaafanawu maadiyaagee, sintta tiyettanawu maddiyagee, huuphphiya tiyettanawu maadiyaagee, tamaa eettanawu maadiya kibrittenne hara Cora qommo zal'eti de'oosona.

Amaarattuwa doonaa dooyiyoo qaaladan yaagiya luxanchchatu maxaafay ha sohuwan beettees. Ha maxaafa bollan ezggiyo malaatay, haasayiyo malaatay, nabbabbiyo malaataynne xaafiyo malaatay dees. Hegaappe garssa baggaara ichchashshantta kifiliya yaagiya xifatee dees.

Pappayay mitta ayfettupe issuwa gididi dumma dumma sohuwan toophiyan mokkes. Ha pappaya asaa naati harggido wode harggiyappe paxxaanawu maadetiyoba gididi go'ees. He go'appe issoy wozana seela teqqees.

mita boyee namisaasso madiya mitatuppe issuwa ha dozay daro wode namisaa naaganawu maadiya katta, ha dozzay iray xayikkokka daro wodiya awaa danddayidi gatti ekkanawu dandayiya katta

Issi keehippe modhdhida bari goynaa xaaxi wottida bullukka boorayi ha sohuwan beettes. Ha booraassi uluwan de"iya xifatee wolaytta sangga booraa ufayssa giyo baaliyassi shukettanawu shiiqidaaga yaagiyaga.

Cahaassi gakkiiddi de"iya gaashe ha sohuwan beettes. Ha gaashiya giddon heezzu asati beettoosona. Ha heezzu asatikka qassi gaashe giddoppe sharafaa maxiiddinne gaashiya denttettiiddi a giddon simerettiiddi beettoosona.

Wuwuy! tuumo tushiyoogappe aybbi keha giideti issitoo tushidooge manggaagan sellees, duge woxxidi uluwan selees, ubba xuugudi miichchees. Issi issi asay coomidi miyaageeka de'ees. coomidi miyooge attin tushidi kattaara minkka pooges. keehipe tassi pogiyo gishshaw ta dossikke.

Luxetta keettaan luxxanchchati luxxidinne luxxissiyagee luxxissidi ha sohuwan bettoosona. Luxiyaa naatuppe amaratidaageti guye baggi xeellidi de'oosona. Hinkko attidaageeti qassi luxxissiyaagaa kaallidi de'oosona.

Ba menttershan zo"o qalamiyan tiyada ba bootta achchaa haa zaara bessaydda eqqida bari kushiyan saatiya wottida macca na"iya kehippe puulattada lo"awusu. Ha macca na"eessi huuphee duge shayaa gakanawu biidaagee ubba ayba lo"es giidetii!

Xoosso! Orttodokkise ammanuwa woossaa keetta be'iyo saatiyaan tana aybba lo"eessi gideti! Ha sohuwaa baada uttida pe'agiyaakko aqaagiyakko tana aybbaka salettena. Ubba wodekka a be'iyo saatiyan ta wozanan upayssay siyettees, keehippe tana lo"essi

Wolaytta wogaa maayida cora asati beettoosona. Ha asatikka gamma mehiya toggidi de"oosona. Gamma mehee wolaytta biittaan issi sohuwappe Harasaa qaaxxanawu maaddes. Hegaa kanche gidenna yeehuwan yettan piriixanawukka maaddes.

Wolaytta sooddo yunibberesttiya penggiyara luxissiyageetinne luxanchchati geliiddinne kiyiiddinne beettoosona. Hegaa kanchche gidenna luxetta keettaassi sintta baggaara kaamee eqqidaageekka beettees.

Tophphiya banddiraa bari issi kushiyan oyikkidi sa'aappe saluwa pude piridi biiggida yelaga na'ay laa ayiba malaali! Sa'an Des gooyye saluwan Des goo? Hagaa be'iyo saatiyan tana ayiba lo'ees giidetii! Hagaadan tana guppa guppa ges ubba.

Superemarkkertiyan bayźzetiya misira shammidi soo ehidi woxiyaara kaatiyaaba keeni gidikko aybba mal"ees gideti! Ubba kushiyaara ma ma gees. Daro wode asati misira woxiyaa kàttidooga buddenaara gattidi miyo saatiyaan keehippe ufayttoosoan.

Wolaytta kaawuwaa Xoona misiliya oyqqida erissoy hagan beettees. Ha erissuwassi giddo baggaara Wolaytta kaawuwa yaagiya xifatekka de'ees. Ha kaawoy Wolaytta biittan wurssetta kaawo gidiyooga mala daro naqashshati nuna erissoosona.

Daro asayi giyan bayzziiddinne shammiiddi de'iyagee beettes. Ha bayzziiddinne shammiiddi de'iya asatu gidduwan wolaytta wogaa maayida issi yelaga na'iya wolaytta odibessa eqotaappe yaada eti bayzziiddi de'iyo zazzaree aybissi maaddiyakko oychchaydda de'awus.

Asaa naatussi karetta sawoyi daro go"aa immes. He go"aappekka issoyi asaa naati sakettiyo saatiyan he sakettiyo sahuwappe paxanaadan maaddes. Hegaa kanchche gidennan tukkiyan yeggidi uyanawu kattan yeggidi kattaa sawettanawunne mall"ettanawu maaddes.

Wolaytta dalgga manttiya yaagiya xifatiya oykkida banddirayi ha sohuwan beettes. Ha banddiraassiikka qommo baggayi zo'o giddo baggayi bicanne wurssetta xade baggayi karetta ha banddiraassi gidduwan xifatee de'es.

Wolqqaama. aaho goshshan uuttaa tokkidoogee.ha sohuwan beettees. Ha uuttay gakkidi dicciyabaa keena gidikko asaa naati namisa giyobaa be'ennan takkana mala maaddees. Hegga kanchche gidennan ha uuttaappe bewttiya ayfeti bayzzidi miishshaa ekkanawukka maaddoosona.

ussupuntta kifiliya wolayttattuwa luxiyo maxaafa yaagiya xifatee ha sohuwan beettees, hegaa kanchche gidenan ha maxaafa giigissidaagetu sunttay, goyddidaageetu sunttay, boolumaa boxooxissidaagetinne citaa kaallidaageeti beettoososna.

Issi macca na"iya wolaytta banddiraa qumaayada eqqidaara ha sohuwan beettawusu. Ha macca na"iya karetta suriya gixxada bootta shuraabiya maayaasu. Hegaa bollan huuphiyan koppiyyiyakka wottawus. Ippe guyye baggaara cora asati de"oosona.

Issi maccaasiya bari zokkuwan maatayi qashettidaagaa ba"ada hegaa bollan zambbaappe giigiya zambbiilliya bolla baggaara qachchada beettawus. Hegaa kanchche gidenna ha maccaasiya garssa baggaara zo"o gurddiya gixxada tohuwan caammaa wottennan beettawus

Kushe hiillan giigida dumma dumma buqurati ha sohuwan beettoosona. Hegeetuppekka zazzaree, mashshay, buleenne buuday ha sohuwan beettoosona. Daro wode asaa naati zazzariya go'ettiyoy kattaa harqqanaassa.

Macca asati afkkaaduwa puutiya tokkiiddi beettoosona. Ha puutee diccidi gakkiyaba keeni gidikko asaa naatussi quma gididikka maaddanawu danddayes. Hegaa kanchche gidennan bayzzin miishshaakka ekkidi asaa naatussi dumma dummabata shammanawu maaddes.

Dumma dumma puulayiyo miishshati ha sohuwan beettoosona. Hegeetuppekka huuphiya tiyiyooge, sintta tiyiyooge, menttershsha tiyiyooge, xugguntta tiyiyoogeenne harabata tiyiyooge daro puulayiyo miishshati ha sohuwan beettoosona

Giyan bayzetiidinne shamettiidi de'iya ataakkiltee ayba hagee lo'ii? Laa abokaado de'iyaage ubba ekkada ma ma gees. Hegaa kanchche gidennan mangoy, burttukaanee dumma dumma qommo ataakiltee diyaagee keehippe xeelanawukka yeemoyees. Miyaakokka mal'ees.

Laa yelagay ubbay oosuwa birshshidi ba wodiya hanenna sohuwan aattiiddi diyage ayiba iites giideti! Issoy issoy oosuwan pe'iyaba keni gidiyakko banakka ba heeraakka ba biittaakka laammana danddayees. hagaa yalagaa zorananne tamaarissana koshshees.

Issi yelaga na"ayi wolaytta wogaa maayuwa maayidi wolaytta gifaataa baalee aybissi bonchchettiyakko waanidi bonchchettiyakko dere asaassi odi bessa go"ettiyogan kiitaa aattiiddi de"es.

Qoodan amarattida asati yettaa yexxiiddinne durssa duriyiddi ha sohuwan beettoosona. Eti ubbaykka maayido maayoy wolaytta wogaa qonccissiyagaa. Etappe guye baggaara hashshu ufaytteta yaagiya xifatee de'ees.

La hanna ayba gooba maccaasee. Issi issi azalla attuma asayi bason zin'idi pe'iyode zin'idi aqiyode hanna wonttaappe guuraara denddada oosuwa oottaydda baagaa atakilttiya ushshaydda bull'aydda beettiyara keehippe mino maccaasa. Hanna ayba gooba asee!

Issi wolaytta wogaa maayuwa maayida oduwa aattiyagee Gifaataa baalee wolaytta biittan laytta laamiyappe axxidi issippetettaa qonccissiya baale gidiyogaa qonccissiyiddi beettees. Hegaa kanchche gidenna Masqqalaa baalee Guraage biittaas issippetettaa baale gidiyogaakka qonccissees.

Ichchashu sartto keettati ha sohuwan beettoosona. Ha sartto keettatuppe gidduwan gidduwan doozay dolidaagee beettees. Ha sartto keettaa asaa naati gelidi banttassi aqanawu go'ettosona. Hegaa kanchche gidenna miizzaakka so gelissidi ayssanawu go'ettoosona.

Asayi giyaa yiidi baassi de"iya goshshaa murutatuppe dumma dumma qommota giyan bayzziiddi de"iyogee beettes. Ha kattatuppekka shukkaaree mitta boyyee woykko mannayi ha sohuwan beettes.

xoosoo hagee aybba dagantii wuuwuy hagee aybba yashii na'iyo hagee godaree meeneeye ayba xala na'ee hana. godariyaasi yayenara tana gidiyaakko woxada xayaaganashin aybakka yayuku oonakka siyukku laa hana aybba gooba na'ee tana malaalawusu.

Dumma dumma wogaa maayuwa mayida asatinne qassi qommo baggaara qeera yelaga naati ha sohuwan beettoosona. Ha qeera yelaga naatuppe qommo baggaara dumma dumma dozati beettoosona.